Enho nhandha. Enhandha enho elinhainhe olusozi. Olusozi luno baluzimbaku amayumba. Nga olusozi luno luliku amabaale agali mu laangi eya kisiitakasitaka. Amayumba gali mu laangi endheru. Emitimiti egyirimu gyiri mu laangi eya kyenvukyenvu.

Omusaadha ali silingisa egaali. Egaali...mwenhe ayambaile omudhoozi nga guli mu colour emyuufu, n'empale ya bululu bululu. Kumbali ghale ghaligho abaghala abali kukina bambaile empale ya bululu, n'obwana kumbali mbali agho, n'engoye.

Ente, Ente nhingi. Ente edho diriku amayiga amaghanvu amaghanvu aye gaku gali mulangi eya kisitaka ate dho ente dhene diri mulangi emyufu. Mulimu ku eye bibalabala. Ebibala birimu ebya white, ebyeru.

Abasaadha bali mu maadhi nga batyaime mu maato. Amaato ganho gali mu color eya kisitaaka. Ghabayo agali mu color eya kilagala lagala, ghabayo erindhi erili mu color emyufu.

Omwana, abaana bali kusamba akapiira. Akapiira ako kali mu langi eyakisitaka nga nhighansi ghenhe ghalighoku obubaalebaale obuli mu langi endheru, ghansi ghenhe ku itaka ghali mu langi eya kisitaka obukwagulo nga buli kukapiira.

Omusaadha afunhye engalo dhonadhona nga engalo edho dhili mulangi endhirugavu n'endheru, agughanhike.

Abantu bali kutambula mu lugudho, bali basatu. Betwiise amabbafu nga galimu obulo. Abali kugya bali kutambulira mu lugudho, kumbali eliyo emiti nho mukyanga.